Laalote dani maati? Mama loonsanni laalooti? Horose maati? Leeltanno laalo kiirose me'ete ? Nyammose hiittoote? Worroonnise uduunnichi hiittooho? Hiissine intanni laalooti?

umohono ikko albahonna bisoho buudhinanni buuro giddose amaddinoti tini hiissine buudhinannite? kuni te'ee kolishsho jawate mule leelannohu maatiro afootto ati?

Tenne agatto mayine woshinnanni? Manu agatto mayira aganni? Tinni agatto mayinni loonsoonnite? Agatto tenne woroonni uduunichi maati? agatto batidhuro masitanno?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri biifannori maati mayinni loonsoonnite

Beettote maa uyinnanni he'noonnise? Insa meero noohu minni uduunni horosi maati? Lamunku angansanni maa asitanni no? Tinni beetto udhino udano hiitoo dannite?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori gidoonni noohu maatikka huxxa mayinni loonsoonni

Kiirote giddo uminna layinki gufo mereero badooshshi maati? Lawishsha dayni? Ladawe hadhuni? Insa goxxuni? Weedote kiiro giddose gufo amaddino? Weedote kiiro giddo sayikki gufo sini noose?

manu qaccete ofoole Rosaano, techo rosinke niwaawe Rosaano hanni mini looso fushshe? ayeeti? Hanni lawishsha aannonkehu hasiisanno garinni taashshinsahu ayeeti?

Abbebe Biqilihu ilamino bayicho agure disaawa haratenni ayirrinyu agaraanchi olanto ikke looso, loonni bayicho ikkinota leellishanno malaati me”e kiiro aana?

gobba saada giddo gaamamanno moyiichi kuni maati yine woshshinanniho? konni moyiichu dani hiittooho? mannu konni mayichiha maala itannonso di itanno?

tini mitto woraqata eessiniha ikkiro duucha assite qoltanno maashine maati yine woshshinannite? tenne maashinehu danise hiittooho? tenne maashine umi yannara loosinohu ayeeti?

Kuni gallani mine ikkanna Kuni minino minne kanihu gedensaani biddi assa hoongeenna ikkinoha ikkanna Konni minnira albaanni nooti kaameelaancho ikkitanna tenne kaameelaancho danino kolishsho

Konne hijaaara lonsoonihu mayiiniiti isi mule leelanno uduunichi hiitooho mulesi leeltanno wonbbarra loosantinohu mayiiniiti konni hijaarirra iimasini hige leelannorichi maati

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho intanni sagale mullawa togo assine mayra duunnnoonni

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni sumudi maayinni loonsoonniho hiikko heerannoho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayi garaatti? du'nammanni noohu maatti? aanasi fuloori maati?

binne darga biifinse qixxeessinoonni basera worrooni awabba dani hiittooho? tenne base togo asse biifisate mageeshshi jajji hasiisannoro afoottoro xawisie ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho wayi aana noohu maa assanni nooho beettu

Kunni bayichi mannu boohaaranni ofole sagale intanninna aganni leeltanoha ikanna ofole noo manni gido qaaqote anganna albansaanni noo sagalenna anganniti maati?

Tini manchcho buna xorshshitanni noota ikkitanna qoleno manchcho osolitani no qoleno te manchcho uddidhe noo uduunni su'mi maatironna danu hiitoohoro buuxxe xawisie ?

tini muro gabbasera intannite? tenne muro hiissine intanni? tenne muro aana nooti ute qassannotenso diqassannote? tini muro kaanseennanso kalaqamunni fultannote?

Lekkate lunkanni koatte tene qodutta assine gombe assine kawa ka"a qunqume loonsonni gari injinoe, tini koatte labballu callu qodhanote woyi lukkanote.

Doogote aana mannu dada'lannor giddo mittu koattete daddaloti. Beettu kunino dadalanchoho. kuri meentino maa asay no? Hidhate alba wodhe la"a mayira hasiissu?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni dana mayra buudhinoho labbahanna meyata mayinni bande anfannikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mama noo? Maa assanni kae uure iille xinbii'linno?

Addi addi kameella ganbba yite leeltanno base hiitoote insa mule ganbba yee leelanno wedelli maricho loosani leelanno kuni qooxeesi hiitooho

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni oromiya yaannohu mayrati mayi maikeennaatikka

daddaloho fushshine gobba worroonni uduunnicho mittu manchi mare hidhara la'anni noo gede anfanniha ikkanna, kuni manchi amgasira amade nooricho maati yinanni?

illaalla duucha woyte dubbohonna babbaxitinno basera afantannota kalaqamu jiro ikkitanna tenne illalla iima may may afamanoronna may heeranoro xawise leellish?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaameelaho. kaameelu yaa hodhishshaho kaa'lannonke kunino dancha

Hanni xaano aane nooha, loossannonketi/loosannonkehu ayeeti? borreessitannonketi ayeeti? Isi Misilshu afii, borreessammete hiittonni itanno? baadilcho shaana Rosaano laini? hoorosi kulinsa.

Kunni biifinsoonni dargi maaho biifinsoonni? Biinfileho maa horoonsi'noonni? Konne biifinsoonni darga noo borro maa xawisano? Hiikuyi afiinni boreesinnonni borootiro kuli?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini haqqicho maati hojja mayra afidhinote

Kunni beeti maa asinni no? Konni muuziiqu uduunni su'ma maati yinne woshinnanni? Badhesiinni woroonni biinfilu uduunni su'mi maati? Danasi woyi kuulasi hiitooho?

Kuni meentto woyi amuuwa ikkanna Kuni amuuwino sidaamunniha wogate uduunne uddire nooha ikkanna Kuni amuuwino maa assanni nohoronna maricchira fulinnoro buhxxe kuli?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni manni maaho hasaawinsanni hee'noonnireetikka albaanni ofolle noo manni ayetikka

Eedisi manchi beettira kalaqamunni noota maricho gawajjanno? Eedisi dhibbi leellishanno malaatta giddo lame borreessi? Eedisi roorenka gawajjannohu ayeti? Eedisi ittisate qoodi ayeho?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini boorro maa leellishannote mayra borreessinoonite

Rosaancho maa asitanni no? Roosaanchote anga noohu borrote uduunichoti maati badheseenni noohu maati? Udidhino udano hiitoo dannite? Macasera wodhitino seesu uduunnichi maati,?

Kunni gangalattote darga ikanna konne darga mannu maa assanni gangalatano? Konne darga biinfileho maa horoonsi'noonni? Konne darga ofolinnanni barcimimma mayinni loonsoonni?

aleenni noori kuri mittu mini maate ikko qoxxeessu manni gamba yaatenni ayyanu barra ikko babbaxino barra buna anganni uduuneeti. hiitoonni qixxessinanni?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho mannu maa rosanni ofolle noohoikka

Baalunku qoqqowira uminsati qodhano woyi adawu agarraano heedhanonsa insa mitu mitunku qajeeltino golinni kaajite loosano daafira mittoreno bashi diyitano gobba ayee baarigarirano sayise diuyittano.

Aantanno xa’muwa gedeere xa’mitinanni niwaawennire hasaabbe Guulchu maati? Rosu maati? Konninni tenne niwaawenni ronseemmori maati? Konni rosire anfoommori woluri maati?

Shawa quchumi giddo mannu jawu fule doogote iima dondanni dodansho fulle mittimmansa gobbate baxile latishsha irkisassa xawiisanniti noohu ikke fulino gari.

Mannu minu minu giddo hasiri garinni wodhano mini giddo uduunchosi, konne assiranohu deeri deerisi garinniti mannu dancha womaashsha afiriro bikkisiha hidhano uduuncho.

rosaano rosiishshaho qoltanno dawaro konni garinni biddisa dandiinanni “Dancha dawarooti niwaa Uduunne Itophiyu giddo rosi minna gari jiro noonsakki daafo rosiisaanote? wennita lame qara assa

cameelu kiiro me'ette? mamira hadhanni noo cameelatiro afinoonni kiiriro kiiro anfanniha lawanno'ne? gonnete noo fooqe me'u darajitte? mannu giddo noonso dino?

Aanetete “Xagicho” yaamamanno uminni uyinoonni layinki gafi waawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne seek kitine ha’runse, Gobbanke Itiyophiyu konni handaarira mariachi danchurichi noose?

Kuni kaayiini inttanni sagale ikkanna Konni inttani sagale su'mi kaayiini baaaqulaho yinanni Konni baaqulli danino haanjja ikkana Kuni baaquli mama nohoro la'e kuli

Beettu maricho coyiranni no?angasira wodhinorichi maati? ti'i anga ayiite? maano amadde no?beettoho afuunniwa qolite mayiira shiqi asitanni no?udirinno udanno danni hiitohoro xawisi?

kuni aleenni la'neemeri mannootu sagale raisirate horoonsidhanno uddunnichoti. roore yanna hooroonsidhanno daga hikkuriiti? uyitanno horoseno maati? sagale raisate horoonsi'nannihuno hitooniti?

Loosu basera lamu manni biirote no kuri mimmitu mimmituwa ofolle hasaawanni no ikkininna loosu hajo hakeeshsha amadinoti woyi owaante hasire dayino manni dinonsa insa gobbanni.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni manni maaa aassanni noowaati kawiichi

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini awukaato maa assinannite leinotenso burate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? daga maaho duunante nootti leelittanno? Mitu mitu maa xaafanni noo?

Konne barcima loonsoonihu mayiiniiti isi aana xaanxooni hocci hiitooho kuni barcimi leelanno hijaari loosamino gari hiitooniti isi afamanno qooxeesi leelishannori maati

uduunnichu kuni maa assinanni uduunnichooti? mannu buddeena ganannohu konninniiti? konne uduunnicho umi yannara loosinohu ayeeti? mayiinni loosannoho isi korreentetenni ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu lamu maa loossanni nooika lapitope maa loossannote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. egenshiishu mitto andoommokkiricho afisate woy kulate kaa'lannoho.

Buna anganihu mayiirati bunu giddosi afirino addi addi horo maati bunu leelani noo base hiitoote xorshinanni heenooni siinnate dani hiitooho

Ha'michaamo tuma gaanjiweelo worroonni qunxa woy madaabbaraati. Kuni tumunna jaanjiweelu duuchu xibbira xaginateho noosi horo addintanni luphioma ikkitanna fulannohu roorenkanni alichaame baattoraati.

Kuri laneemmohu me'e ikkanna Kuni meino heeshi yee itanni nooha ikkana Konni me'i kiirono lame ikkitanna kuni mei noohu mamaatironna marichcho itanni nooro kuli ?

Qaallate Egenno Reekkisaanonna Amadisiisaano Qaalla Qummishsha Reekkisaanonna amadisiisaano qaalla yinanniri coy fooliishshuwa mimmitu ledonna guffa mimmitu ledo xaadissannorenna mereeroho dagganni amadisiissannoreeti.

mannu kuni mayii hajo daafo hasaawe kae anga amadanni nooho? kuni manni hiittenne daga mannaati? mannu kuni uddirino uddano hiittene daga xawissanno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? yanna hashsha labbanno baychu mamaati

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni twiterete maalati woy logo maa kaa'litannote tini

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini usurroonni ufuuffa mayinniteyya mayra ufuunfoonniteikka

Kuni sidancho minet woye daasete yinaniha ikina kunino daasete woyi sidanchoho yinannha loosate horonsi'nannirichi buuyonna haqqe hassisano geede buunxu dandinemo?

Manchi beeti dikkote hira hidhenna ikko babbaxinore woxunni hidhinannire hidhiha ikkiro angas noota umisita silkesi woy mobayile horonsire woxe mobayilete baatanno hayyo telebirre yinanni. tenne horo hiittonni nna mama afi'nanni?

Rosu baseti rosaano soodi yanna ikko hawaro rosunni fultano woyte siccu amurate assittano tene basera leele sidaamu qoqqowu mootimma rosu borro mini soorreesi seejjani no rosaano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maga'note mineeti. kunino mannu hasiri amma'no ammanate qoosso noosiho.

rosaano rosuniwiinni fulte foolishsho assitanno yannara? godo'litanni sayiissanno manni heera dancha ikkitanna, tenne rosaano godoshshiishshanni nooti tini rosiisaanchotenso maatiro afootto ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murote muro maati? maaho kaa'litannonke? mayii horo uyiitannonke?

Ikkirono, mittu xagi siraanchi akimetewayinni shotu xawishshinninna xagisiraanchu umisi coyi’ranno afiinni uyinannisi daafira wodanche huwatanna loosu aana hosiisa hasiissannosi, afamanno?

Kunni superimaarikeetete mirte hiranni darga ikkanna tinni superimaarikeetete mirte addi addi intanni muronni loonsooni mirte ikitanna tenne mirtehu su'mu maati?

Kuri lainannir ayirado uduunne udidhinor gobbanke ikko babbaxino ayirada manna babbaxitinno gawajjonni agartanore ikkitanna su'mansa mayinanniro kulitinihu gedensanni mama mama afantannorono xawisse?

kaameelunna xexxerisu mannaho mayii horo aanno? koye misilete aana uurre leelanni noohu me''e xexxerisaati? hattono me''e kaameelaati? leelanni noohu ?

Konne dargga leelanno addi addi seesu uduune loonaoonihu mayiiniiti iai aana burooni addi addi seesu qalame loonsoonihu mayiiniiti koni leelanno base hiitoote

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni egenshshiishu maa assanni noohoikka maa xawisannohoikka

adawu agaraano miilla ikkitino mannooti konne maa assitanni uurrite leeltanni no? insa uddidhe noo baandeeri hiite gobba xawisannohoro afootto ati?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiicho duunnoonniri maati yiniro maati mine duunnoonniri

Mittu manchi ha’rannonna daa”atate assooti giddo beeqqan gede assitannori lame qara qara mixo nna, Aante noo malaatta giddo koo tee kaima assi’ratenni albinkera aliidi?

Danquullu qaaqquulli qaafa hanaffanno wote qorophotenni amada hoongiro ubbeenna babbaxxino bisi aana jaddo iillitansara dandiitan, Mittu rosaanchi kifilete giddo ayirrisara hasiisannosi amanyooti hiik?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri laalo maati mayra duunnoonniteikka myinni qixeessinoonniteikka

tini woyinete birciqo kulannoehu? nabbawanonnkehu? Rosaano hasaabbini? hasiisanno garinni kaa’linsa. Mitto barra Beeggitu Kawajjo ledo nafara Rosaano nabbabbini? Kawajjo qoltannoti, “Beetto’ya reyo hasi’rootta?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? sagale intannire lawannori maati kuni distetenso maatikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? huxxaho gidoonni hiitto haqqe noo? gobbanni hige haranni noori maatti?

Ortodokisete ama'no gido umiseti ama'note wodho nooseha ikanna mannu maganu minni gidoonni nooti leeltano kunni manni angansa amade noohu maati?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini borro maa leellishshannoteikka

Sagalimate horonsi'nannireti intenna uyittano horo mite ikkitenna gamba assinonni lawinoe baqelu muze quphichu hattono awukado lawinori shiqqe no manimate kaajile uyittano sagaleti.

kuni angate ogimmanni loonsoonni uduunnichi maati yinanniniho? konne uduunnicho roorenka loosannohu hiikko heeranno mannaati? konni uduunnichihu danisi hiittoohoro xawisa dandaatto?

Itophiyu Malaatu Afii Roso FOOLIISHSHO SETTE KAA’LAMA AGARRANNI GUMMA Rosaano, konni rosi gedensaanni: Kaa’amate dana Itophiyu malaatu afiinni kultinanni, laatta hiittenneeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa calla duunnonni? Ayi loose worinno?

kuni jawu makeeni roore yanna bushsha guranna anfannihu danasi hiittooho? konni kaameelira meu goommi noosi? konne kaameela oofanno manni fajjo mamiinni adheeti?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni uyini’ne xawishshi garinni aante noo xa’muwara gari dawaro doortine Itophiyu Malaatu afiinni dawarre, Hakkuri hiikkoreeti?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Rosiishsha Lame Niwaawete garinni aante noo xa’mubbara gari dawaro dooratenni Itophi malaatu afiinni qolle, senni qajeelino dottorinni la’neenna hajanjanni xagichi hiikkonneeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maaho tuude nooikka intanniri maati kuni

Lawishshaho, kolishshu uduunni mittu ollira heedhanno dagra woleteni baxxe dadille leellishannoha ikke di’rama dandaanno, Konni woroonni noori giddo xagichu mannaho aanno kaa’luwa hiik?

Woshshatto Beettu sayikkita woshshame nugusunniwa ayirrise ikkikkinni gatittoro reyaatto yiinosi ha’ranni hee’re albinte gede dhudhuufunni daafira nugusunniwa ha’ranni doogote xaadeenna, Mayra dadillatto?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni kinchi maati maa lawannoho aanaho nooti kinna mayitannote

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu mamira dodanni nooho kuni

Adawu agarraano woyi police yine woshshinanni roore yanna uyittano owaante keeru boorawanokki gede assate ledoteno poletiku hajo daafira uminsa qeecha fultano.

doogote aana haranni noo xexxerrisi mayiinni loonsoonniho? konne xexxerisa oofanni noohu beettu hiitto dani uddano uddire nooho hattono me''e manna hogowe no?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni sidaami manni maa loossanni nooikka

Tini haqqe ikkitanna qole kaeentinni tini baatto maayira moolteeworonna tini doogonna tinni haqqe mama nootero tenne doogo aana tugoonnihu kinchoronna woyite bolottyichohoro badde xawisie ?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mancho maaho yaaddanni ikkitinote godowinni noonso

konne ofolte hasaabbanni noo mannooti mayi daafira hasaabbanni nookka amma'note annuwi ledo? kuni leellanni noo manchi hiitee amma'no xawisanno garinni uddire leellani no?

Kunni la'neemmo manni ogimmansa horonsire mine sagale ra"isi'neemmo mixashsho loosinore ikkanna togoo ogimma hooguro togoo udunnicho hongeemmona hongummoro maa horonsi'neemoha lawannohe?

mannu kuni woyi amuwu goowinsara wodhino diiggo maati? amuwu kuni gogunni loonsoonni uduune uddire nooreetikka? lamenti ama roduuwahokka xawisa dandaatto?

Shaambeli Abbebe Biqilihu maraatoonete heewora umiha fulatenni culka afi’rino kolishsho Afrikaawe dodaanchoo, Aante noori giddo mitte anga malaate ikkinohu hiikkonneti?

Heeshshote” mayyaate? Daadanno xalala ikkiro agate ikkannonso di”ikkanno? Mayra? Co’ichu mayyaate? Qarqaraho agate ikkannoha co’icha hiikkinni afi’ra dandiinanni? Hiitto assine co’inse horonsi’nanni?

Kuni kaayiinni Hira wodhinanni uduunnicho ikkanna qole kaeentinni konne uduunnicho loonsoinihu saattunni ikkanna Konni uduunnicho aana noo Dani hiitoihorinna su'misi maatiro buuxe xawisie?

Kunni uduunni minni uduunichooti konne uduunicho mayine woshinnanni? Konne uduunicho loonsoonnihu mayinniti? Kunni uduunichi danni hiittooho? Uduunchu horo maatiro kuli

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori zambiilete. tini zambiile may horo afidhino? ayi horoonsiranno.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

Teene laalo worre heenooni dargi hiitooho laalo afantanohu mayiiniti laalo uyiitanno addi addi horo maati mulese leeltanno addi addi uduunichuwa hiitoote

Rosaano maxaafate mine maa asitanni no? Rosaanote anga noohu borrote uduunne kuli? Rosaano maxaafa mayi aanna worte horoonsidhanni no? Marichi aanna ofolte no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori afantino gashshaanooti. kuri gashshaano gobba gashshitinoreeti yaate.

tini siwiilunni loonsoonni koatte labbanoti meyaa beettonso labbaa beetti wodhanote? tenne koatte mayiinni loonsoonniro ati afootto? mama loosantanno togoo koatte?

mannu babbaxino coye murate horonsiranno uduunichi baalu siwiilunni tumme loonsoonniha ikkanna, konne leeltanno uduunnu su'mi maati? mayi mayi horora hossannoreeti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni maa loosannirichooti uduunne loonse kaawiyya gannannihoiikka

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni iima suntoonni egenshshiishi maa kulannoho mule noo beeti maa assanni noohoikka

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu lamu mitteenni maa assannoho uulla noohu maati

Konni uduunichiti horosi maatiro kuli? Konne uduunicho hiiko afi'nanniro xawise kuli? Konni uduunnichi danni hiitoohoro kuli? Kone uduunnicho marichi aanna woroonni?

Ama'note mine mannu babbaxino garinni maganoho kakkalo shiqishirannoha ikkanna kuri giddono mitte faarsote kuni lainnanni manni faarso faarsanni nooha ikkanna seennunna labballu gaamotenni faarsanni no te yannara ma hooronsiranniti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beettu kunni ma la'anni nooho?

Kunii manchi maccate bilbila wodhe hasaawanni nooha ikkanna sidaamu budi uduunne uddire qolo wodhe goowaho qolote hocco xaaxire woroonni gonffa wodhe ofolle no

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mayi agattoti mayra horoonsi'nanniteiikka su'ma maati

Kuni misilete aana leelani noonkehu mannu sidaamaho diru sooro ayanira fichee canbalalate diruni mitte hige ikitanotera gudumaalu gidooni budu uduune udire no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini intanniti muuzete mayinni loonsoonnite kiilo tini maa assinannite

Dubbu saada giddo gamba yaate waajjishano moichoti kuni hawa gede dimaranni koni budda quxi'no moichiwa fafowa heere daa"attano manni jawu heerano.

Kuri leellanno manni woy labballi uminsa keeranchima agadhate biso hayishiranni no. ko manni gidono woy kur labbali giddo insaw woy dana baxinor no? nooro badooshshe kuli?

waa daaha rosa dancha ikkiturono nafa kayiinni wayi giddo barra baala hosa jawa kawajjo afidhinote, korkaatuno wayi gido duuchu dani moyiichi heeranno daafootina tini ooso me''e daakkanni no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bununna sagalete mineeti. kunino mannu hasattosi garinni horoonsiranno mineeti.

Seedu diri albaani dagate sharrante uminsa dhagge ofoshishe saino annuwa qaagote yine quchuma quchumate loonse woranni insa ku'lanore ilama habbanonsakki gede assate.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? saa doogote mannu gede ikkite mayra uurritinoika

Kuni malaati hiiye gobba maleete ikkasi buuxisanno konni malaati anna leeltanno borro leelishanno malaati maati isi leelanno base hiitoote mulesi leelanni noori maati

Daa”atate baxisannori noonsa gobbuwa turizimete industire garunni ama datenni, gashshatenninna sooreessimatenni amadatenni horo afidhannore ikkitanno, Woroonni noori giddo gobbankera meyaati iillitino gashshootu?

Mite mite daga wogate uddanna kayinni faafiriku uduunne ikkite dagate uddi’rate budi fajjanno garinni gowante uddi’rantannote, ikkitanna Abbebe reekoorde hiiqqe borreessiisinoti haaro reekkoorde?

Uddano loonsanihu mayiiniiti aanase addi addi seesa woroonihu mayiirati iae worre heenooni base hiitoote ise noo basera leelanno mini hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori budu manchooti, kunino seera sa'nannikki gedenna giwe sa"annoha bude worannoho.

Kalaqamunni afi'neemmo muro giddo mittu buna ikkanna konne bunano agate horonsi'nanni bunu muro kaynsiro meu dirinni laalenna guma afi'nanniro xawis?

Addi addi seesinse loonsooni base leelishannori maati konne dargga leelanno addi addi uduunichi loosaminohu mayiiniti konne darga leelanno hijaari aano horo maati

Kuni kayiinni gate ikkanna Konni giddo kaasame noo muro Dani haanja muro ikkitanna tenne muro summi maaturonna base mamaatiro buuxxe xawisi

Gitaare gitaare woyi kiraare tini muuziqu uduuni giddo gaamantawota ikite faarsinani yanara faarso coomishano woyi faarso biifisano yinani muuziqi giddo gaamantano.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini elekitiroonikisete uduunni giddo mittoho yaate

Misilete la`ani noomorichi lame midaano sasu sasu bacichira woyi sasu kinchira nooti leeltanoe yaata tinino lamenti midaano danase kolisho ikite no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni beettu umo mayra assirinote mine galannonko isi

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni huxxu maa lawanno biifinohuno maati aananni hige fule noori

Shaqaxe uyiitanno addi addi horo maati giddose leelanno manchi maricho loosani noo ise noo qoxeesi hiitooho ise afantanno hijaati hiitooho

konne darga haqqu loosi ogimma loosanno manni loosonsa loosanna leelishshannoha ikkanna, leellanni noohu me''e mannati? kuni manni maa loosate wo'naalanni leellanno?

Hexxo Shetto Qara dhaggete misilaancho ikkitara hasidhinori maati? Dhaggete ha’rinsho hiitto ikkite soorrantu? Morka mayra agatto? Techo itoottori maati? Be’ro qarqaraho canco kalaqihu ayeti?

Gate qaete loonse affi'nannihu kuni hayixu lowo geeshsha faayyaho mannu iso kiiloteni ikko kone xasunni likkine uyinenna hidhe mine baso anganiha assire itano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kaammelu badhiido hiittoho? Midaadosinni mayi noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qolleete godo'le godo'linnirichooti tini godo'leno lowo geeshsha baxissanno.

Konni qoxeesira afamannori maati addi addi muro uyiitanno horo maati mulensa leeltanno hoowe uyiitanno horo hiitoote kunni qoxeesi mule afantanno haqqe hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro mayi daafirra kulittanno? mayiinni borreessanttino?

maassote harinsho assinanna leeltanno maassamaano hiikko deerrinni maassantanni nooreetiro uddanonsa uddidhinota la'e afa dandaatto? kuni manni mami rosu uurrinshara maassamino mannaati?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? abiyyi mayyee coyranni nooikka kowiicho xa

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murote. tini muro laalono amaddinote intannita yaate.

Kuni misilete aana leelani noonkehu bileeni yinanihu sagalete mini lowontani egenaminoha ikkana manaho hudirinohura duushawoha ikanna danchu dadali noota anfemo yaate.

Kuni kaayiinni laneemohu dubbo ikkanna Konni dubbi giddo gobba saada heedhanno qole kaeentinni Kuni laneemmohh ilaalu me'ehoronna Kuni ilaalinna Kuni dubbi mama afamannoro xawisie?

Kuni kaayiin rosu mini malaate ikkanna Konni malaati aana marichchi marichchi nohoronna Kuni malaatino Mami rosi mini malaateetiro buuxe xawisie?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho tenne kalaqo mereero wayi foonchi mayra ikkinoteikka

Kunni minu mayi uduune hiranni mineeti? Konne mine heerano uduunichi mayi wolqanni loosanoho? Konne mine noohu mannu mageeshiho? Hidhara dayinohu beeti masanni uure Nooho?

adawu agaraano lendanna hattono mulla doogaasinchu manni leellanni nooha ikkanna, adawu agaraano maa assitanni nooreeti? mannu kunino hiikka haranni nooho?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? quchumu mereero makeennanna motorra maa assitanni nooikka

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni uyini misilla wodanchitini gedensaanni aante shiqqino xa’mu wara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera uuyye, loosantanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Tinni mayi giddo nootte? su'ma maatti yinnanni? giddo me'e biriqaade noose?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuri wolqate looso loossanni noori mayrati mayinni cxiibbanni nooika

Mancho addi addi baadi xagga ganba asitanni noo base hiitoote kuni qoxeesi leelishanori maati tini mancho umise aana usudhite noo hocci hiitooho

konni biirote ofolle noo manchi su'mi ayeeti? konni manchihu loosisi maati? manchu kuni albisira wodhe noo baxanxure danase hiittoote? uddire noo uddano maa labbanno?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Mitte umise afiinna woga noose daga umiseta ikkitinota batinye wogate xawisaanonna bade leellishshannore afidhino, ayee la’anno?

Kunne mine minoonnihu mayirati? Mine mayinni minnanni he'noonni? Konne mine miidayaho odoote fushine mayira leelishanni hee'noonni? Kunni miidi hikone miidayati?

sirbaano sirba sirbitanni noohu maa afidhe hagiidhiteeti? mannu kuni baalunku hiitto dani uddano uddire leellanni nooho? konni manni giddo meyaati me''e no?

Ejjeettichu Shaambeli Abbebe Biqilihu heeshshote dhagge Gafa Mite Abbebe Biqilihu annisi kalaa Biqila Damissehunninna amasi dukko Wud dinesh Beneberu, La’inanni malaatta giddo minna mintanni noo mannooti uddi’ra hasi?

La’ini? Rosaano borreessitine ka’ini? Rosaano konni albaanni Borreessitinanni yannara mitiinsanno’neri burquuqama lainohunni borreessitinoonni hee’riro kaa’leemmo a’nena anga kayissine isayyo qaagginanni?

Misile leelishani noonketi minu waalichira woyi sagalete minira albaani caama fiirani feyanina fiisisani no badheeni hige motorete aana ofole no.

topiyu giddo babbaxitino dani amma'no nooti qaangannita ikkitanna, kuni ofolle noohu mannu hiitte amma'no mannaatiro afootto ati? mannu kuni fiire waajjo uddano mayiira uddirino?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori murote. tini muro sa'maseno badalate yine woshshinanni tini badala sagalimmate horo afidhino.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Aante noo qaalla Itophiyu malaatu afiinni hiittoonni xawisantannoro gaamote ikkitine hasaabbe, kori kalqete kifileeti?

Beeto caama waajo wodhite bolaale xoxoraame qodhite samize kolisho ududhe goowaho borsa haanjire giwinoha wodhite woyi raraasidhe nooti tini beeto ayiti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? loosonko isi kunni? magee horo aanno? isi qole maati?

kuni sidaamu manni uddire noo meu manni leelanni no? konni manni giddo meu labbahu leelanno? hattono me''e meyaa beetto leeltanni no?

Isiliminu ama'no manni sagadano saate asse agadhano gari lowo geeshsha faayyaho lamalla saatenna bocunni hattono tona mite saate bocu qooxeesirano marte xaade sagadano.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni wayi hiittoho dana mayra ikkinote

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho leellanni noohu ilaalu kalaqo maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? addi addi daniinni loonsse woroonnihu maati? mittu mittunku loosi hiittoti? maminni dayiinnoho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori haanja muro ikkitanna tini murono manchi beettira lowo horo uyiitannote.

egenshiishshu kuni mayi hajo daafira egensiinsoonni egenshiishshaati? konni aana leeltanni nooti ingilizete afii borro mayiitanote? hatto amaaru afiinni leeltannoti mayiitano?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu kuni polise lawannohu maaho ofolle nooikka

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori minu kuni mayinniho maa assinanniho mayinni huxxinoonniho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori hotelete. tinino hawaasa afantanno jawiidi hoteleeti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho jajjabbuno qaaquullunno maa assitanni noooika

Leekate kaase uyiitanno horo maati kuni lekkate kaase godoo'lanchi su'mi ayiiti isi amade leelanno baraariahi dani hiiitooho qoowaho wodhe noo ba'lattote dani hiitooho

Kunni uduunichu iimma suntoonnihu maate? Konni uduunnichi horo maati? Isi mule uula woroonnihu maati? Uduunichu duuchu adanniha ikanna danasi kiirte kuli?

Kunni seeneho biinfile uyinnanni mine ikanna Konne mine biinfileho albaho buurate horoonsi'noonnihu maati? Qoleno konne darga xa buuranni hee'noonnihu beettote hiikiichooti?

Misilete aana daadani harano wayi leelanoha ikkanna kuni daadani haranohu wayi mamira haranoho mamiini daanoho gawalosi mamaati kaimisino mamaati hani kulle.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? meu danni uduunichi noo? isinno mayi aanna woramminno? su'missinno maatti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori maa sabbakanni nooho beetu uduunnu hiitooti anga maa amade nooho

Haqquni bonce kifile kifile fushshine loonsannihu kuni babbaxxino deerinni babbaxxino uduune wodhate ikkano gede halashine mitto rukkado assine loonse dikko shiqqinshanni mitto mine dangeno loonsanni angate uduunilla heeriro.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni umu mine lawannoe umu danancho hanxe hunnanniwaati

Wedellu ganbba yee leelanno base hiitoote insa mule leelanno hodhishi aano horo maati kuni qooxeesi afamanno base mamaati mulesi leelanno dubbi aano horo maati

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho manchu maa assanno anga amadinori maati

Wedellu ganba yee leelanno base hiitoote kuni wedelli udire leelanno addi addi uduunu dani leelishanori maati kuni qoxeesi leelishanori maati

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Sase Aante noo xa’muwara gari dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosi isaanchi’nera leellishshe, kifile boqonkera aleenni kisiisatenni leellinsheemmo malaati hiik?

Maqase loonsanihu mayiiniti ise aana buurooni qalameti dani leelishanori maati tini maqase uyiitanno addi addi horo maati ise leeltano base hiitoote

Umi yannara olompikete heewo dhagge qeele culku maadaaliya adhinohu kolishshu woy Afrikaaw ichu Abbbebe Biqiliha ikki, Balaxote qoropho assate horose maati?

Wedelu mitto bayicho ofole maa assanni no? Wedelu ofolte noori qotinsara mule woyi badhensaanni ofole noo beeti maa assanni no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sokkeettete, tini sokkeeteno silke kincho wonshirate horoonsi'neemmote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beetto dikkotte ma ga'nitte hirittanni noo? hidhanni noosehu ayiitti?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? mancho hito ikkite no?mayi aana ofolte no ?maa udidhe no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tini maaho woraannitte? Mama loosanittinno? horo maa afidhinno?

Beeto noo qooxeesi leelishanori maati ise goowaho wodhite noo ba'latto aana leeelanno seesi hiitooho ise udidhe leeltanno uddano hiitoote ise mule noo hijaari hiitooho

Hiitto dariga nooho mannu Kuni? Mayi aanna ofolle? Maa loosanni? Geeshsha mageehu? Quchumahonso ? Baadiyeette? Heerannoho? Mayiira gannabba yiinoho? Minenso gobba woy naffara nooya?

tiini misile maa xawisano? oosote kiiro me"ete? maa udidhino? maaho irkidhino? mulensa mayi noo? tini gerecho maa asitanni no?mine hitto asine minoniho? gerecho dana hitote? mine mayini urinsoni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaarootete. tini kaaroote may horo afidhino?

Kuni goowaho wodhinanni seesu uduunne ikkanna konne seesu uduunne meeyaatino ikko labaahu goowaho wodhaaha ikkanna konne uduunichcho mayiinni loonsanihoro kuli?

lame lame ikkitine buuxidhe? assa hasiissannonke? Kalaqamu jiro ba’annokki gede isayyo giddosse korunna gumu ha’rinshsho amanyootunni agara hasiissannonke? noose woy, amadinote?

Nabbabbini kiiro giddo oosichimmate yannara yanna garunni roonsi’ra, garunni massagamanna jawaate rosa yitanno seejjo addino hedo, Shiqqino niwaawe garinni wogate uduunni qixxaawannohu ayeenni?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Beetto maa asitanni no? Tinni beetto marichi aanna ofolte no? Angasera amade noohu maati? Lekase mule noohu uduunichu maati? Ise maa irkidhe no?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni seesi maati maa leellishshannooikka

Tini lekkate wodhinanni koatte ikkitanna manchi beettira horo uuyiitanote horoseno lekka gufichchu woyi kinchchu gawajjannokki gede kaaalitanno tenne koatte marichinni loonsoiniro xawisie?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maa assanni nooikka kuri maati woroonni hinge sa'nanniwaati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mancho maa asittanni nootte? alibaseenni noori maatti? Midaadoho maa wodhittinno?

Konne darga Manu maa assanni ofolano? Konni dargira ofolinnanni barcimi mayinni loonsoonniho? Barcimu aanna buuroonni danni hiittooho? Konni dargira haqe mayira kaansoonni?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori beetu gideho maa assanni nooika xa

kuni mannu ofollanno gede assine biifinse mittu mittunkura worroonni base mayiira biifinsoonnite? tenne base biifisinohu ayeet? kuni ofollinani uduunichi mayiinni loonsooniho?

Malaatubbate Tittirsha Malaatubbate Tittirsha hunda uyinoonni malaattara gari tittirsha hunda uyinoonni malaatta ledo fiixoonse, Wogate uduunnuwara wogate horo noonsa yinannihu mayiraati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? su'misi ayiti? mayi daniho? mayinni loosamminno? horo mayiinnitta aanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. huni egenshiishshi mittoricho waaga afate kaa'lannonke.

Bushshu Hoshooshama Bushshu babbaxxino korkaatinni mittu bayichinni wolu bayichira ha’ran ikkito bushshu hoshooshama yinanni, Konni woroonni noori giddo uminsahu ha’rinsanni amanyooti noon?

Kuni misilete leelani noorichi baadiyete afamanoha ikke shaanaho yinanihu baadiyete manira lowo horo aanotana manaho qaamatote horonsinaniti leeltanoe yaate isino coomano.

tenne basera hawarro yanna mannu kuni doogote aana leellanni noohu hiikka haranno mannati? tini biifado doogo leeltanni nooti hiikka haadhe hadhanno doogooti?

Mannu hasiri gede ikke hamatta looso eo abbanoha loosira dandaano yanna yanna bebekke isino umosi amansiise busha dancha bade afiha calla ikkiroti loosu iima keeshshanna horamessa ikka dandaanohu.

Shombu dhibbi amadiro leellitanno malaatta hiikkuriiti? Shombu dhibbi amadannokki gede assa hasiissanno qoropho maati? Shombu dhibbi amadinota huluullammiro assa hasiissanno?

Giwirinnu aano horo maati mannu yanna yannate addi addi garinni giwirinna horoonsirannohu mayiiraati giwirinnu aano addi addi owaante dagate hasiisanohu mayiirati

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini saada maa assitanni nooreetikka maa itanni nooikka lalu kowiicho

Lekkate kaase uyiitanno addi addi horo maati kuri lekkate kaase godo'laano godol'tanni leeltanno base hiitoote insa uddidhe noo idanotti danni hiitooho

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maa loossanni noowatikka kowiicho noori

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori lekkate wodhinanni koatteeti tini koatte lekkanke gufichu gane gawajjannonkekki gedenna biinfilleho horoonsi'neemmote.

mannu doogote aana okkame haranni nooha ikkanna' tini doogo mamiichooti togo assite manna okkitinoti? beetto xexxerisa gulufe nooti hiitto dani uduunne uddidhino?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri maa hasaabbanni nooikka sidaamunniri adawa agartannori

Addi addi muro uyiitanno horo woy kaa'lo maati tenne basera leeltanno addi addi murote dani maricho lawanno ise leeltanno qoxeesira afamanno mini hiitooho

Qucumu giddo sa'ne sa'ne caalu haqqe kayinsanni woyte quchumu horo biifano arrisho lowo geeshsha manna gante dimoshittano heerateno mannu dodhe daanoha ikkano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori biiffanno haqqichonna qooxeessaho woloota haqqe woy saada leellishshanno.

Tini sagale ikkitanna manchi beettira horo uuyiitanota ikkite leelttano horoseno hude hoolattena heeshsho wolqqa aate kaallitanno qoleno Kuni budeeni lamu daniha ikkanna isino duume gaashehanna waajjo gasheha ikkanno qaamatto kaayiinni maalaho

afantino gashshaano yineemmo manni giddo mitto ikkinohu kuni jawu anni su'masi ayeeti yinanniho? konni manchi loosi maati ale federaalete gashshootira?

daddalu manchi beettira jawa kaa'lo aanno gede qaanganni' kuni kayiinni doogote aana fushshine karre worre hee'noonnihu maati? tenne laalo su'mi maatiro afootto ati?

Tini misilete aana la`neemoti agatto yaano biiru onte xarmuuzera woyi birciqora nooti leeltano ontente birciqora biiru halo haloho nootinna halu aleeni harafu no.

mixasho maricho asi'nara woroonite? mixashote mulle leelitannoti lekka ayiite? mulle noo mannichi ofolle noonso uure no? lekkate wodhinno coatte danni hiitoho?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni maati maa leellishshanno haqqe maa xawissanno

Saadate maala seekkine coicha assine mannu ittano gede qixeesine woronni gari faayyaho comu dino duumo maala callati burano itta dandiinanni.

Kalaqamu elinore yinanniri maati? Itophiyaho muxxe dubbu saadaati yinoonniri hiikkuriiti? Itophiyaho jawiidi lagi hiikkonneeti? Kalaqamunni afi’nannire qorombe amada hasiissannohu mayraati?

Gabbiso Maahoyyena mammoote woyyaannonkeyya? Loggiti Arbete, Eembarra rosu nookki daafira hakko barra diwoyyannonke? Tenne niwaawe giddo qara misilaano ayeooti? Qamucenna Dureette heedhannohu mamaati?

Hijaaru aano horo maati kuni hijaari leelanno baae mamaati isi mule leelanno beeti maricho loosani leelanno kuni qooxeesi leeliahanori maati

Kunni manu ganbayee maga'nano maganu miineeti konni minnira mannu maga'nara daanohu hiikone baraati? Konni maganu minnira umoho noohu mayi malaateeti?

koatte tini hiitto danite? me''e koatteeti leeltanni nooti? tenne koattuwa mayiinni loonsanni? koatte nookki waro alba mannu lekkasira maa wodhanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu kunni mayinni dukkisamme haranni noo? Maa loosara ?

Konni mini giddi leelanno addi addi uduuni aano horo maati isi aana buurooni qalamete dani hiitooho aanasi boreesinooni borro kultanori maati

Kuni waaju kaamelu doogote qache hige uure noota huwantana dogo tinino bifadona hala'lado ikasena bifaalet ikase sekine huwata dandinemo yaate?

Konni qooxeesira leeltanno maati loosanni leeltanori maati insa loosani noo babbaxitinno addi addi muro uyiitano horo maati manchu angasinni amadde noo uduunichi loosaminohu mayiiniti

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri qaaqulli maa assanni nooikka kowiicho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori hincilaallote tini hincilaallo may horo uyiitannonke.

kuni manni barahu kanino manna lawannohu mamira haranni noo mannaati? kuni uddirate budi hiittenne gobba budeeti? angansa amaddino dulli maa assitara amaddinoho?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho jawanu booso maa assanni nooikka mayi aan nooikka

me'u danni minni leelano? mittu minni ku'uriwiinni mayiira baxinnoha lawano'ne? minneho gonnete noo darraji mamira masanoho? minnate alibaani leelitanno haqicho su'mi maati?

Mine mintannonna hattoo looso loossanno mannootino loosinsa aana iillanno qarrinni umonsa agadhate kaajjado koffiya, kaajjadonna hawa gede dadhantannokki koatte wodhitanno, nokkihu hiikkonneeti?

Dubbu aano horo maati dubbu giddo afantanno addi addi horo maati kuni dubbi afamanno base mamaati isi leelanno qoxeesi hiitooho

tini shawwa quchumi kashshaanchootinso wolete? tini beetto udidhe nooti uddano hiittoote? tenne beettohu loosu maati? ofolte noo wombare danase hiittoote?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini dana lowonta biiffanno

Addi addi mueo afantanno base hiitoote tenne basera leeltanno muro giddose afidhino addi addi horo maati ise leeltanno qoxeesi hiitooho

Bubbe woy wayi konne hoshoosham ino bushsha haadhe harate wolqa ajjunsaro sayikkihu bushshu giddo higa kalaqantanno, Amanyoote yaanno malaate leellinsheemmo wote angankenni?

Kuni laneemohu mine ikkanna konne mine no minne ka'ne biddi assa hoongeena biifa hoogonoha ikkanna Konni minnira albaanni nooti kayiinni kaameelaancho ikkitano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Shaanni mayiinni loonsoonniho? hiitto assine kayiinsoonni? baattote ofollo maa labbanno?

Tenne wonbare loonsoonihu mayiiniiti ise aana buurooni addi addi qalamete dani leelishannori maati ise afantanno hijaari aana loonsooni seesu uduuni hiitooho

Waayi iimi hodishi kunu mite hige lowo manna haare fushsha dandaano mite gobbanni wole gobba ikkollanna kayinni jado mitto mitto woyte xaadanoti waajishanote.

Qixxeessinanni garinninna worranni bayichi garinni daafamate noosi kaayyo lowote, Aante noo malaatta giddo mitte anga milli yitanna wole milli yitan?

sidaamu manni wi'late ikko ji'late mittimmatenni kaa'lame loosannoti qaangannita ikkitanna, konne darga mannu maa kaa'lanni no mine minnani hee'noonni basera?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini sidaancho beetto ikka dandiitannoikka uddidhinorinni calla

mannu uddiranno uduunnicho hidhno base ikktanna, tenne basera eanni noo kaameeli su'mi ayeeti? konne uduunne loosanni noo ayeeti? xawisa dandaatto?

kuni leellanori rosaano ikko adda addi manni borro borreessate horoonsidhannoreeti. giddosi mageeshi qoola amadino? loosamannohu mayinniti? mannaho aanno horo maati?

Kuni ofolle noo mancho ikkanna Kuni manchino maayira ofoleeworonna ofolle noo base mamaatiro qole kaantinni ofolle noohu maayii aanaatiro ofolinorichi Dani hiitoohoro kuli?

Tini misilete leeltani noonketi ayimate xawishi woyi sumuda yinaniha ikanna angate amade budu uduune udidhe doogote hadhani nooti leeltanoe kayini doogote.

Konni qooxeesira baattote aanna jawu godi leelanni nooha ikanna kunni godira iimaanni hige babbaxitino muro nooha ikanna kunni godi mayi korkaatinni fulinoho?

Kuni misilete leellani noohu Makiinaho kuni makiini massani no yitano xa'morra kuni makiini adhammete Barra adhatino maate haarre hagirru base masani noo makinati hakiini sa'e koni makiini aana noo awawi lamu Mani hagiiru malaate kulano.

Kuni egenshiishi leelishanori konne darga leelanore bande afate hakiini saeno hakko bayiicho leelanore seekine buuxate lowo horo aano aansi buurooni qalame lowo biinfille uyiitanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori manchiu kuni maa asanni nooikka anga made nooikka

Konne darga leelanno addi addi sesu uduunicho loonsoonihu mayiiniiti iso worre heenooni barcimi loosaminohu mayiiniiti aanasi buurooni qalame uyiitanno horo maati

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu mamira dodanni nooika balaxe dayinohu ayeeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beetto danna hiittotte? goowaho maa xaaxidhinno? maccatte maricho wodhittino?

Mannu miteeni mitowa ganbba yee ofolinohu hasaawanna mitu beeti kayini hasaawani nooti afinokihura wi`lanoha lawano yine hendani yaate insa insaneewa hasabani no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni mayi hijaaraati maa assanni nooika huxuno maa lawaanno

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu maa duu'ne wodhe no kowiicho

Hijaara loonsanihu mayiiniiti isi mule noo addi addi haqqe uyiitanno horo maati isi mule noo beeti loosanni leelannori maati kuni qooxeesi hiitooho

Kunni muuziiqu uduune duune woroonni mine ikanna Kone mine nooha baalanka su'mansa kiirte kuli? Muuziiqu uduunniti horosi maatiro xawise kuli?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri bushshunni togo asse loosanno hayyo afirinohu ayetikka

Lekkate wodhinanni koatte roore saadate gogininna hattono hasi'niro shaalado hocuni biifinse sona wole wole assinanni loonsanni kuni kolishshu daniho biifano.

Kuni misilete aana la`nemohu dadalu uduuni babaxino daniha ikanna anera xa roore anga ilete leelani nooehu minxaafe mineho minu giddo uula kadhinnite yaaate.